Awobe aryo gin gucung inyim ot bati ngat man ocung idoggolane awobe man gin weng guruko otok iwigi lawot me acel ma tye tung acuc-ci en dok bor manok en oruko pali macek macol lawote ma itenge tung acam-mi en oruko pali macek matar ki cokci matar bene ki anyim dokki ature tye inyim ot.

Winyo man tye winyo ma tyene bo adada winyo man yec kome tye matar tye macol wa ki obedo aburu aburu bene winyo man tye ma cung idye lum en bolo tonge idye lum bene dye lum man tye ki teng pii, pii man tye pii ma mol winyo man camo rec ene oweko ocung iteng pii

Dan aryo gin gitye iyeya, yeya man tye i pii matidi ma mol amola idye pii acel-li raa madwong adada bene tye i iye iteng pii man lum madwong bene tye ki yadi mogo manok ma gudongo macego bene tye dano man gin gitye luyut rec kun gubino odye pii man ka mako rec

Ot man maditti ti ot Moko cik me lobo Uganda inyim ot man mutaka orye itenge gudi lami bandera pi lobo Uganda bene kiryeyo I ot Moko cik man lutela lucung i wi pye ma gicing pi adwol mapat pat gilaro iye lok

Yeya madwong adida ki canogi acana iteng nam laco acel en oruku cati labade peke en ocung bene inget yeyane nam man tye nam madit adida dano mogo bene nen ki tung acam

Mutok aman tye pa lulim piny, lulim piny bene gubedo i mutoka-ni mutoka man tye ka ngwec i yo lum ka ma lee bedo iye. I teng gudi lum tye ma odongo bene rii acel tye ma ocung i dye lum lulim piny gibino ka limo piny ka neno lee macalo rii.

Igutiya man tye mucungwa mucungwa aryo kibaro iye kun tye ka nen mit adada mucungwa mogo komgi nen ma alumalum mucungwa dongo iwi yat ka kipwono ka kitiyo kwede me yubo ki gin amata ma dano mato.

Kic aacel tye ma ocung i wi ature en tye ka kwanyo cam ki i ature man cam man ka tek en okwanyo ki i ature ni ci tero i bong gin gitiyo ki cam ma ki nongo ki ikom ature macalo man me yubo moo kic mo kic mit adada dok dano cito gitoto ki bong kun gitiyo kwede me acama wa ki me yubo yat bene.

Laco man tye ka yero mwanyi ki i odero laco man laco man onyo yugi ki i mwanyi man i gutiya ma i kangete laco man oruko pali macol ma cek ki cilipa i tyene en oketo gin lawiny wer bene i wiye laco man yer dwong i kome adada.

Gudi lam man kiyubo maleng adada, gudi lam man mutoka madwong tye ka wot iye, ki i teng gudi man ki tung acuc, odi bene tye ma kiyubo ot gurufa tye i yo tung acuc pa yo man ki i ngeye doki cere bene tye.

Yeya aryo tye idye nam yeya ma tung kanyi kicibu o cung mot yeya me ingette-ni luwot ti i iye dano gitiyo ki yeya me idye nam nam man tye nam madit adida nam kiromo mako iye rec bene rec kwo inam

Dano man obedo iwi meja kun tye ka tic ki ga nyonyo pa munu ma kilwongo ni laptop dano man en oruko cawa icinge ma lacam cawa man nen kiyubo ki ryal en tye ka tic ki laptop en oketo koc pii itenge.

Dano magi gin gitye ma gubedo iye iyeya, yeya man ti ka ngwec inam laco ma obedo ki iyeya ki angecci enomako lacer yeya i cinge kun tye ka cero yeya laco acel en ocung acunga kun oroyo lacer yeya inam ingegi tye wi tera matidi ma lum tye iye

Megge tye ma gubedo ite bolo megge man gin gitye ka cato can giti ka cato liyata kwana laco acel en obedo ki itenge ki tung acucce laco man obedo i wi kom en tye ka cato nyanya cat man gin gicato wek gunong cente ma gitwero konyo ki luotgi

Laco man tye ka yuto rec ki idye ceng en tye ka yuto rec i pii matidi ma mol amola itenge ki tung acuce gweng tye iteng pii dok lum bene odongo kun orumu teng pii ma mol man ki ingeye godi madongo tye laco man obiyuto rec ci tero gang camo-o

Wi ot man tye wi ot lega pa cilam i ot lega pa cilam cilam gicito gilego iye i ceng abic weng. Cilam gin gilego wang abic i nino acel i nge ot man tye yadi madwong adada ma olworo ot lega man mutoka bene nen ki cen ki mutoka bene tye dano bene gitye ka nen ma gitye ka wot i dye gudi.

Dako man en opoyo ume ki dogge ki latam boyo dog dako man en bene oruku bongo labade bor en obedo i ot macol en ti ka kupe kiga nyonyo pa munu ma kilwongo ni laptop latop iromo tic kede mi kupe winyo wer karacel bene ki neno cinema